Omwanya ogurimu ebiti , obunyaatsi , nseeri hariyo emisiri kandi hariyo n'amaju agashakarisize amabati hamwe na emitumba.

Omushaija ow'erangi erikwera, akwitse ekyenyanja omu ngaro, ahekire ebaga kandi ekyenyanja yaakiiha omu kataasha

Omukazi ayemereire aha bitokye. Enyima yeye hariyo abandi bantu. Hariyo n'emeeza ezitekirweho enyaanya, amasafiriya. Enyima ho hariyo amaju, hariyo n'obwaana, amagari hamwe n'ebiti.

Omugyera ogw'amaizi guri rwagati y'emishozi, emishozi erimu eihamba kandi amaizi garikureetwa omu mushozi oruguru.

Abajubi ni baingi bari aha maizi aha rubaju hariho eryato kandi obuseeri bw'amaizi hariyo omushozi

Amaju mingi agatari kushushana gamwe nagakanyina, agandi gari ahansi harimu ebiti kandi harimu n'emihanda

Egaari ekomireho ebitokye eri omu muhanda ogw'ekitaka. Omu mahembe gayo harimu ekitaara hamwe n'orugoyi kandi omurubaju rw'omuhanda harimu ebinyaatsi.

Obukooko bwingi munonga buri omu bisaasi bwine amapapa agarikwenda kushusha nka kitaka.

Enyamaishwa ez'omukibira ibiri ezi ziine ebyooya bingi Kandi hamwe n'emikira miringwa, biri aha kiti ekitemire. Ah'iguru yakyo Kandi ekiti kirimu ekiina.

Akakooko kari ah'iguru y'ekimuri katekami ah'iguru yakyo, omubiri gwakyo, kyiine obwooya.

Omushaija ari ahari karimagyezi ajwaire eshaaha aha mukono gwe aha rubaju rwa karimagyezi hariho akakopo kandi biterekirwe aha kameeza.